Assalamu alaikum warahmatullah suna na Ahmad a wannan hoto yana bayani ne akan mota agaji wato motar marasa lafiya to ayyukan motar ɗaukar marasa lafiya wato abulance service mahimmin ɓangare ne na tsarin kiwon lafiya da ke taimakawa wajen ceto rayuka cikin gaggawa wannan motar wannan motar na wannan motar na musamman ce da ake tanadar da ita dan kai ɗaukin gaggawa ga waɗanda suka samu rauni ko rashin lafiya mai tsanani akwai kayan aikin jinya da likitoci ko ma'aikatan lafiya a cikin motar domin a iya fara kulawa tun kafin a kai mara lafiya asibiti motar ɗaukan marasa lafiya na da matuƙar amfani musamman a lokutan gaggawa kaman haɗarin mota, faɗuwar gini, gobara zubar jini mai tsanani ko kuma matsalolin zuciya da numfashi a irin wannan lokaci lokaci na da mahimmanci sosai domin jinkiri kaɗan ka iya kawo mummunan sakamako ko rasa rai a cikin motar akwai kayan aiki kamar su na'urar duba bugun zuciya E.C.G oxygen kayan ɗinki kayan ɗinke rauni da allurai ko kuma magungunan gaggawa haka kuma akwai likitan motsa jiki para-medic ko ma'aikacin lafiya daya samu horo na musamman wajen bayar da taimakon farko kafin a kai mara lafiya asibiti haka kuma ayyukan abulan sun haɗa da ɗaukan marasa lafiya daga gida zuwa asibiti ko daga wani asibiti zuwa wani dan samun ƙarin kulawa a wasu lokuta ana amfani da su wajen ɗaukan matar ɗaukan mata masu ciki da suka fara naƙuda ko kuma waɗanda ke buƙatar taimako na musamman kafin su haihu a ƙasashe da dama akwai layin waya na gaggawa da ake kira domin kiran ambulan kamar yadda ake da lambobin gaggawa irin su one, one, two ko kuma nine, one, one a wasu ƙasashe wannan yana sauƙaƙa wa mutane damar samun taimako cikin lokaci a Najeriya ana ya kiran one, one, two ko wasu lambobi na musamman na hukumomin lafiya dan samun motar ɗaukar marasa lafiya ba'a bayan ga ɗaukar marasa lafiya cikin gaggawa ayyukan ambulan suna suna kuma taimakawa wajen rage cunkoso a asibitoci ta hanyar tsara tsaren jigilar marasa lafiya bisa tsarin da ya dace wannan yana ƙara inganta ayyukan lafiya da tabbatar da cewa marasa lafiya na samun taimako cikin lokaci wasu ambulan na wasu ambulan na zamani suna da fasahar sadarwa ta zamani kamar wayoyin rediyo GPS da na'urar sadarwa da ke basu damar sadar wa da asibiti kafin su iso wannan na taimakawa wa likitocin asibiti su shirya kafin zuwa mara zuwa wajen marasa lafiya dan haka a cigaba da jinya ba tare da ɓata lokaci ba a ƙarshe ayyukan motar ɗaukar marasa lafiya muhimmin ginshiƙi ne na ceto rayuka a cikin tsarin kiwon lafiya yakamata gwamnati da ƙungiyoyin lafiya su ƙara zuba jari wajen samar da motoci masu kyau horar da ma'aikata da kuma wayar wayar da kan jama'a akan yadda zasu kira ambulan idan buƙata ta taso ceton rai abu ne mai daraja kuma motan ɗaukar marasa lafiya na taka muhummiyar rawa a wannan aiki mai albarka na gode.

Salamu alaikum warahmatullah suna na Ahmad wannan hoto yana nuna kulawa aka ce anti-natal care for mother, kulawar mace mai juna biyu kulawan lafiya ga uwa mai juna biyu wanda ake kira da anti-natal care a turance wata muhimmiyar hanya ce ta kula da lafiyar uwa da ɗan ta da take ɗauke da shi kafin haihuwa wannan kulawa tana da matuƙar mahimmanci domin tana taimakawa wajen kare lafiya da rayuwa ta uwa da jariri tare da shirin haihuwa cikin sauƙi da aminci a lokacin ciki jikin mace yana fuskantar sauye-sauye da yawa wanda ke buƙatar kulawa ta musamman anti-natal care tana taimakawa wajen gane waɗan waɗannan sauye-sauye da kuma daƙile matsaloli kafun su ƙara muni likitoci ko ma'aikatan lafiya suna amfani da wannan lokacin wajen duba yadda ciki ke cigaba ki mun kimanta lafiyar uwa da ɗa da kuma gano matsalolin da zasu iya tasowa tasowa kamar hawan jini ciwon suga ko matsalolin masu alaƙa da haihuwa mahimmin abubuwan da ke cikin kulawar anti-natal ziyar ziyarar lafiya akai-akai uwa mai ciki na buƙatar zuwa asibiti ko cibiyar lafiya a ƙalla sau huɗu a lokacin cikin ta domin a duba lafiyar da lafiyar da ta da jaririn dake cikin ta ziyara ta farko tana da matuƙar mahimmanci domin ana amfani da ita wajen samun tarihin lafiya da shirya yadda zata cigaba da kulawa da ita, gwaje-gwaje ana yin gwaje-gwaje kamar duba jini fitsari da kuma tantance cututtuka kamar zazzaɓin cizon sauro cutar HIV aids ko cutar hepatitis ana kuma auna nauyi da kuma hawan jini allurar rigakafi, uwa mai ciki tana samun rigakafi kamar na tetanus domin kare kan ta da jariri daga wasu cututtuka masu haɗari shawarwari da ilimantarwa ana koya wa uwayen abincin da yakamata su riƙa ci abubuwan da yakamata su guje wa kamar shan taba, barasa ko amfani da wasu miyagun ƙwayoyi haka ana ana basu shawarwari akan yadda zasu kula da jikin su da kuma shirin haihuwa a ƙarshe kulawar lafiya ga uwa, ga mai ciki ba wai kawai dan ta samu sauƙin haihuwa bane har ma tana taimaka mata wajen fahimtar jikin ta da yadda zata kula da kan ta da jaririn ta bayan haihuwa yin watsi da wannan kulawa na iya gefa uwa ko jariri cikin haɗari saboda haka yana da matuƙar mahimmanci ga kowacce mace da take da ciki ta riƙa zuwa asibiti ko cibiyar lafiya domin samun ƙaruwa da ta dace, na gode.

Assalamu alaikum warahmatullah a wannan hoto yana nuna mene ne anti-biotics anti-biotics a Hausa ana iya cewa magungunan kashe ƙwayoyin cuta sune wasu sinadarai da ake amfani da su wajen kashe ko hana yaɗuwar ƙwayoyin cuta musamman bacteria waɗannan ƙwayoyin cuta sune ke haddasa cututtuka da dama a jikin ɗan'adam kamar cutar sanyi cutar maƙogwaro ciwon, ciwon ciki da wasu irin su anti-biotics basa aiki a kan cututtukan da suka samu asali daga ƙwayoyin virus kamar mura influeanza mura me ƙarfi cold ko kuma cutar corona covid-nineteen wannan yana nufin a duk lokacin da mutun ya kamu da rashin lafiya bane za'a ba shi anti-biotics wannan kuskuren ya jawo wata matsala ta duniya da ake kira resistance wato yadda ƙwayoyin cuta ke saɓa da magani har su ƙi mutuwa da shi yadda anti-biotics ke aiki anti-biotics na aiki ta hanyoyi guda biyu na farko akwai kashe ƙwayoyin cuta kai tsaye waɗannan nau'oin anti-biotics sukan kashe ƙwayoyin cuta kai tsaye misali penecilin na ɗaya daga cikin su hanya ta biyu hana ƙwayoyin cuta haɓɓaka ko yaɗuwa wannan kuma basa kashe cutar kai tsaye amma suna hana ta cigaba da yaɗuwa har sai garkuwar jikin mutun ta ƙare da ita mahimmancin anti-biotics, suna taimakawa wajen magance cututtuka masu tsanani da ke iya kai wa ga mutuwa idan ba'a samu kulawa da wuri ba suna haɗa yaɗuwar cututtuka daga mutun zuwa wani suna taimakawa wajen kare lafiyar mutane yayin wasu ayyukan likitanci kamar tiyata operations su kau gaɓoɓin jiki organ transplant da kuma kula da masu cutar sanƙarau ko ciwon daji hanyoyin da yakamata abi wajen amfani da anti-biotics na ɗaya kada a sha magani ba tare da shawaran likita ba a sha magani har ya kare ko da ko mutun ya ji sauƙi kafin lokacin a guji amfani da anti-biotic wajen cututtuka ba na bacteria illolin da zai iya tasowa idan akai amfani da anti-biotic ba dai-dai ba resistance idan mutun yana yawan shan anti-biotic ba bisa ƙa'ida ba ƙwayoyin cuta zasu iya koyan yadda ba zasu guji wani aikin magani har su ƙi mutuwa idan an sake amfani da shi a ƙarshe anti-biotics magunguna ne masu matuƙar mahimmanci wajen yaƙar cututtukan bacteria amma dole ne ayi amfani da su yadda ya dace amfani da su bisa ƙa'ida ma na iya janyo matsaloli da suka fi cutar da ake ƙoƙarin magancewa shawaran likita ita ce hanya mafi aminci wajen amfani da anti-biotics, domin kare lafiya da kaucewa matsaloli masu tsanani na gode.

Salamu alaikum warahmatullah balance diet abinci mai gamsashen gina jiki shi ake kira balance diet a turance ma'anar abinci mai gamsashen gina jiki abinci mai gamsashen gina jiki wanda ake kira balance diet a turance shi ne nau'in abinci da ke ƙunshe da duk kanin mahimmancin sinadarai da jikin ɗan'adam ke buƙata domin ya rayu lafiya ya samu kuzari da kuma ya iya yaƙi da cututtuka wannan nau'oin abinci yana da mahimmanci ga ko wani mutun tun daga ƙaramin yaro har zuwa tsoho musamman masu ciki da masu shayarwa jikin ɗan'adan na buƙatar abinci mai nau'oi domin kowani sinadarai yana da aikin da yake yi a jikin ɗan'adam dan haka rashin cin abinci mai gina jiki daidai daidai yadda yakamata na iya haifar da rauni gajiya da kuma kamuwa da cututtuka sinadaran gina jiki da jiki ke buƙata na farko, akwai carbohydrate sukari kenan, waɗannan sun waɗannan suna basu masu gina jiki ana samun su daga abinci irin su shinkafa burodi, doya, masara, garin alkama da sauran su sai fat ƙiba kenan fats suna taimakawa wajen adana kuzarai da kuma kare wasu sassan jiki ana samun su daga man gyaɗa man zaitun nama mai kitse da kifi protein wannan yana taimakawa wajen gina jiki musamman wajen girma da kuma gyara sassan jiki da suka lalace ana samun protein daga nama kifi, wake, madara ƙwai da sauran su, vitamin vitamin ana samun su ne waɗannan sune sinadarai da ke taimakawa wajen aikin jiki da kare mutun daga cututtuka misali, vitamin A yana taimakawa wajen gani da lafiyar fata vitamin C yana ƙarfafawa wajen garkuwar jiki ana samun vitamin daga kayan lambu ƴaƴan itace kamar lemu ayaba da karas na biyar akwai minerals sinadarai kamar calcium iron da zinc na ɗaya daga cikin minerals calcium yana ƙarfafa wa ƙashi da haƙori iron yana taimakawa jinin jiki musamman wajen hana gajiya ana samun su daga madara kifi, naman sa da kayan lambu masu kore ruwa ruwa shi ne ginshiƙin rayuwa jiki na buƙatar ruwa domin narkar da abinci fitar da gaɓoɓi da kula da zafin jiki ana buƙatar shan ruwa sosai a kowacce rana domin jiki yai aiki yadda yakamata amfanin cin abinci mai gamsashen gina jiki na farko yana ƙarfafa wa garkuwar jiki yana taimakawa jiki, girma da gyara kan sa yana ba wa yana bawa kuzari yana ba wa jiki kuzari kammalawa abinci mai gamsashen gina jiki yana da matuƙar mahimmanci ga kowa da kowa ba wai kawai cin abinci mai yawa bane amma cin abinci ire-ire da ke ɗauke da sinadari da jiki ke buƙata yakamata iyaye su lura da irin abincin da suke baiwa ƴaƴan su kuma su kasance suna haɗa nau'oin abinci daban-daban domin amfanin jikin su lafiya na farawa ne daga abinci mai kyau na gode.

Salamu alaikum waharahmatullah balance meal, abinci mai daidaito balance meal a Hausa ma'anar abinci mai daidaito abinci mai daidaito na nufin cin abinci daya haɗa ɗaukan daya haɗa dukkan sinadaran gina jiki a cikin kowani lokaci na cin abinci wato safe, rana, da daddare wannan abinci yana baiwa jiki damar samun kuzari girma da kariya daga cututtuka abinci mai daidaito yana ƙunshe da carbohydrate protein fat shi ne kitse vitamin, mineral da ruwa mahimmanci cin abinci mai daidaito yana taimakawa jiki yai aiki yadda yakamata yana ƙarfafa wa garkuwar jiki yana kare mutun daga gajiya da rauni yana taimakawa wajen kula da lafiyar zuciya da ƙashi misalin abinci mai daidaito a lokacin karin kumallo (breakfast) zaka iya yi koko da ƙosai madara da burodi ƙwai da shayi a rana wato lunch tuwo da miyar kuka ko miyar taushe mai nama ko kifi shinkafa da wake da salad faten doya da kayan lambu da daddare, dambu da kifi fura da nono, taliya da kifi da dankali a cikin kowanne daga cikin waɗannan misalai akwai sinadaran da ke gina jiki protein masu bada kuzari carbohydrate da fat da kuma kayan lambu ko ƴaƴan itatuwa da ke bada vitamins da minerals kammalawa abinci mai daidaito yana da matuƙar amfani ga lafiyar ɗan'adam idan mutun yana cin irin waɗannan abinci akai-akai jikin sa zai kasance cikin ƙoshin lafiya yana yakamata a guji cin abinci ɗaya a kullun domin jiki na buƙatar abubuwa irir-iri cin abinci mai daidaito ba se ya kasance mai tsada ba amma yakamata ya ƙunshi nau'oin abinci daban-daban da ke gina jiki da ƙarfafa lafiya na gode.

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandejin technics bandejin technics ma'ana bandeji bandeji wata hanya ce ta rufe rauni ko gaɓar jiki da ta ji ciwo domin hana ƙara lalacewa rage zubar jini hana kamuwa da cuta da kuma tallafawa wajen warkarwa ana amfani da bandeji a lokacin da mutun ya samu rauni ko bugun ƙashi ko kuma dan ɗaure wani yanki na jiki da yayi rauni muhimmin manufofin bandoji na ɗaya rufe rauni domin hana ƙura da ƙwayoyin cuta da ke shiga cikin raunin na biyu, daƙile zubar jini idan aka ɗaure rauni da bandeji yana hana jini ci yana hana jini cigaba da zuba sannan na uku tallafawa wurin da ya ji ciwo bandeji yana iya tallafawa gaɓoɓin jiki kamar gwuiwa hannu ko ƙafa domin hana motsi da wuce gona da iri na huɗu, kare wurin daga ƙara lalacewa yana hana danna ko bugawa ko wani abu hanyoyin amfani da bandeji na farko, akwai tsabtace wurin da aka ji rauni kafin a ɗaura bandeji yakamata a wanke wurin da ruwa da sabulu ko a shafe da ruwan magani anti-septic saka gauzi ko abin rufe rauni a saka gauzi ƙalle mai tsabta a kan rauni kafin a ɗaure da bandeji daidaita bandeji daidai a ɗaure bandeji daga ƙasan wuri rauni zuwa sama cikin ƙarfi amma ba da yawa ba har sai ya rufe wurin da yakamata wuce matse jini, idan bandeji yayi ƙarfi sosai har wurin ya fara kumbura ko canza launi to yakamata a sassauta shi domin kada ya hana jini yawo a ƙarshe daidaita rauni da bandeji wata hanya ce mai matuƙar amfani a jinyar gaggawa tana taimakawa wajen hana ƙarin lalacewa da kuma har zartar da warkar da wurin da ya samu rauni yakamata a koyar da mutane yadda ake amfani da bandeji domin ceto rayuka a gaggauce kafin akai mutun asibiti. Na gode.

A wannan hoto yana nuna wata mata taje wajen likita tarin matsalolin wajen samun hidimar tsare-tsare tsara iyali wata hanya ce ta ma'aurata ke amfani da ita domin tsara yawan haihuwa da tazara da ke a tsakanin ƴaƴa wannan yana taimakawa wajen kare lafiyar uwa da jarirai da kuma bada damar kula da yaran da aka haifa sai dai akwai wasu matsaloli da dama da ke hana mutane hana mutane wannan yana taimakawa wajen kare lafiyar uwa da jariri musamman mata samun damar amfani da hidimar tsara iyali yadda yakamata na farko akwai jahilci da rashin ilimi da yawa daga cikin mutane basu da isashen ilimi game da tsarin iyali wasu suna ɗauka cewa amfani da kayan tsara iyali na haddasa rashin haihuwa gabaɗaya ko suna ganin cewa addini yana haramta hakan alhali da dama daga cikin waɗannan fahimtar ba gaskiya bace na biyu tsangwama daga miji ko iyalai wasu mazan sukan hana matan su amfani da kayan tsara iyali saboda suna ganin hakan rashin biyayya ne ko tsoro kada mace tayi amfani da hakan ta riƙa bin wasu haka zalika iyaye ko surukai su kan hana sabbin ma'aurata amfanin da kayan tsara iyali saboda suna so su ga ƴaƴa da wuri rashin isassun cibiyoyin lafiya a wasu yankuna musamman na karkara babu isassun cibiyoyin lafiya da ke bayar da kayan tsara iyali idan ma suna akwai yakan kasancewa kayan sun ƙare ko babu ƙwararrun ma'aikatan lafiya da ke bada shawarwari masu inganci tsadar kayan tsara iyali koda yake wasu ko kayan tsara iyali ana raba su kyauta a wasu cibiyoyi a wasu wurare kuma wasu na da tsada ga talakawa rashin ciwon siyan suna hana mutane amfani da su a ƙarshe domin sauƙaƙa wa samun hidimar tsara iyali yakamata a wayar da kai ta hanyar ilimantar da jama'a samar da kayan aiki da cibiyoyi a kusa da mutane da kuma ƙarfafa ma maza da mata su fahimci amfanin tsarin iyali domin kyautata wa rayuwa da lafiyar iyali Na gode.

Tsarafa zubar jini zubar jini wata babbar matsala ce da ka iya jawo, jawo mutuwa idan baa kula da ita da gaggawa ba. Ya na iya faruwa sakamakon rauni, haɗari yanka, ko wani nau'yin bukun jiki. Tsarafa zubar jini ya na nufin daukar matakai domin ragi ko dakatar da zubar jini kafun a kai mutum asibiti. Wannan hanya ce ta farko a jinyar gaggawa nau'oyin zubar jini. Zubar jini na waje kenan. Wannan ya na faruwa ne idan jini ya fito da ga rauni a jikin waje kamar yanka a hanu ko kafa. Zubar jini na ciki, wannan ya na yana faruwa ne cikin jiki, inda jini baya fitowa fili amma ya na taruwa a cikin gabbobin jiki. Wannan nau'oyin ya na bukatar kulawar gaggawa da ga likita. Hanyoyin tsarafa zubar jini wurin rauni abu na farko da za'a iya yi shi ne matse wurin da jini ke fita, da ga ko wani sabtocincin abu abunda a ke nufi da ga shi ne kamar tawul mai sabta. A rika matsawa da karfi har se jinin ya lapa na biyu, dagawa dagawa sama, rauni ya na hanu ko kafa a daga wannan tsashen sama fiye da matakin zuciya domin rage gudun jini zuwa wurin amfani da bandaji idan ana amfani da bandeji, ko zanuwa masu sabta a daura su a wurin rauni bayan an matse, idan jinin ya jike bandeji ka da a cire shi, se a daura wani a kai, idan ya yi, idan ya cika wannan din se a sa wani me sabta, ka da a kunsa wannan har jinin ya samu matsala. Se kira taimako, idan zubar jini ya na dayawa ko ya ki tsayawa, dole ne a kira taimakon gaggawa wa toh ambulance ko a garzaya da mutum zuwa asibiti. Gudun motsa jiki. Mutumin da ke zubar jini ya kamata ya huta ka da a motsa shi fiye da ƙima domin hakan na kara gudan jini, gudun jini. A karshe tsarafa zubar jini wani mahimman bangare ne na taimakon gaggawa da ke iya cetar rai ko na iya koyan hanyoyin tsarafa zubar jini. Dan taimakawa kai da kai da kai da kafun a samu taimakon likita sabta, sauri da ilimi su na taka rawa mutuka wajen hana yaɗuwar cututuka da kara rayuwa. Nagode.

Salama alaikum Menene ciwon nonon mata? Ciwon nonon mata wanda a ke kira da breast cancer a turance, cuta ce da ke faruwa lokacin da koyoyin halitta na cikin nono su ka fara girma, ba bisa ga ida ba wadannan kwayoyi na cigaba da yaduwa su su kafa kunburi kuma idan ba'a kula ba da wuri, su na iya yaɗuwa zuwa wasu tsatsan jiki kamar koda kashi ko kwakwalwa wannan ciwo, na iya shafar ko wace mace ko da ya kai, akwai maza maza ma, da kan kamu da shi se dai ya na da matukar raɗaɗi a tsakanin mata musamman wadanda su ka haura shekaru arba'in zuwa sama. Al'amumin ciwon nonon mata samuwar kunburi a nono ko kasa da nono canjin girma nono ko salansa. Fitar ruwa me launin jini, ko rawaya da ga nono. Patar nono ta zama kamar patar lemu. Jin daci, ko zafi a nonon. Kunburi ko raunuka a a kusa da huhu ko a karkashin hanu abubuwan da ake haifarwa da ciwon nono, tarihin iyali, da ke da ciwon nono misali misali uwa ta na dashi za'a iya cewa ƴa ma ta iya kamuwa, in misali a cikin misali a cikin dangi ko a tarihin iyalen akwai wanda su ke da shi toh kai ma za ka iya faruwa dashi. Se sauyin sunadarin hormone a jiki shan sugari da barasa, rashin motse jiki da cin abincin mara sa lafiya. Farkon al'ada da wuri kafun shekaru sha biyu ko jinkirin dena al'ada bayan shekaru hamsin da biyar. Haihuwar fari da wuri ko rashin haihuwa kwata-kwata. Hanyoyin kare kai da gano ciwon da wuri, duba nono, a kai a kai, musamman bayan kamal al'ada zuwa asibiti don duba lafiyar mu. Amfani da nau'ar gano ciwo musamman ga mata masu shekaru arba'in da sama rayuwa me sabta, cin abinci me kyau motsa jiki da gujewa, shaye-shaye magani. Ciwon nono ya na da magani idan an gano shi da wuri a na amfani da tiyata operation, sunadarin rigakafi. Maganin radiation da kuma maganin hormones ganganu da irin ciwon. Wani lokaci ana iya cire nono daya ko dukka domin kari yaɗuwar ciwon. A karshe, ciwon nono babba cuta ce me daukar rayuka amma ta na iya warkewa idan a ka gano ta da wuri. Ya kamata a kafafa wa mata su rika duba kan su. Da kai wa asibiti dan duba lafiyar nonon su a kai a kai. Wayar da kai da ilimi game da cutar na taimakawa wajen rage yaduwar da duk cutar rayuka. Nagode.

Hanyoyi shayar da jariri da nonon uwa. Shayar da jariri, da nonon uwa daya ne daga cikin mafi mahimmanci abubuwa da uwa, za ta iya yi domin kula da lafiyar jaririn ta. Nonon uwa yana dauke da sinadarin gina jiki kariya da ga cututka da kuma kuzari da jariri ke bukata. Amma domin jariri ya amfana sosai dole ne ya shayar dole ne ya shayar da shi da kyau ta hanyar amfani da dabaru, da hanyoyin da su ka dace. Mahimman hanyoyin shayar da jariri hanya ta farko, hanyar kwanciya, uwa da jariri dukka su na kwanciya a gefe guda, fuskan jariri na fuskantar nonon uwa. Wanna hanya ne, da amfani musamman ga mata da su ka yayewa kwanan nan. Ko ko dadadare, lokacin da su ka gaji, hanyar zaune itace hanya mafi shahara, uwa za ta zauna, ta dauki jariri a cikin hanunta ta saka kan jaririn ya kwanta a gwiwar hanu, yayin da hanun daya ke tallafa ma sa. Hanyar wannan hanya ce da aka fi amfani da ita lokacin da jariri ya na koyo shan nono uwa za ta rike nonon da hanu daya, tsannan ta tallafa da hanu daya wajen sa jariri ya kama nonon daidai. Hanya ta hudu, hanyar ko da hanu a gaba uwa za ta zauna ta jawo jariri kamar kwallon kafa a gefe na jikin ta. Wannan hanya ta na amfani ga mata da su ka yi, da a ka yi masu tiyata ko masu jarirei tagwaye yadda a ke sanin cewa jariri na shan nono daidai jariri ya na kama nono gabadaya ba kan maman shi kadai ba. Cikaken leɓe na na kasa ya na bude jariri ya na juyar da fuska fuskan zuwa nono. A na jin shan nonon ahankali ba tare da jin zafi ba. Jariri na jindadin shan nono ya na hutawa lokaci lokaci shawarwari, dan sokakawa shayarwa a fara shayarwa cikin awa daya bayan haihuwa, a rika shayarwa a duk lokacin da jariri ya nuna alamun yunwa a bar jariri ya gama shan nono da ga nono daya kafun a canza masa gefe. A kula da sabtar nono da bakin jariri a karshe shayar da jariri da kyau ya na da matukar mahimmanci wajen lafiyar sa da uwa. Hanyoyi shayarwa daban-daban su na saukakawa a aikin aikin uwa da tabbatar da cewa jariri na samun isheshen nono. Ya kamata uwa ta zaba hanyar da tafi dacewa da ita da jaririn jin dadin wannan lokaci na musamman.

Cin abinci mai lafiya acikin kasafan kudin. Cin abinci mai lafiya ba lailai ba ne ya zama me tsada. Akwai hanyoyi da dama da za'a bi dan cin abinci me gina jiki acikin kasafan kudi me iyaka. Muhimmancin abunci me kyau, na cikin kyakyawar lafiya, amma har yanzu ya na yiwa a ci abunci me kyau ba tare da kashe kudi dayawa ba. A wannan zamanin da rayuwa ke zama me wahala, ina da mahimmanci ne amfani da abubuwan da mu ke dasu cikin hanyar da ta dace. Hanyoyin cin abunci me lafiya a cikin kasafan kudi cin abinci me gina jiki, daga kayan lambu musali, kayan lambu su na da mahimmanci wurin samar da vitamin sunadarin gina jiki, da kuma fibre. Ko da ya ke sabbin kayan lambu su na da tsada a wasu lokuta amma idan aka siya kayan lambu a cikin yanayi na damina ko kuma a kasuwani su na iya kasancewa masu arha. Na biyu, amfani da kayan abinci masu arha amma masu gina jiki. Wake, shikafa, taliya da cous-cous. Su na da ga cikin abunci da za'a iya samu a kasuwani cikin sauki kuma suna da amfani sosai. Hakan nan zinariya kamar su kifi, kaza, da kwai, su na da kwai. Su na da kyau a ba su da ya da ga cikin wuraren da aka samu suna da arha. Na uku, gina abunci, gina abuncin gida ya na da kyau a gurin cin abinci da ga waje kamar su kayan ciye-ciye da kayan masarufi, masu saurin dafawa. Yin abunci a gida ya na taimakawa wajen ta na da da kudi. Amma ya na da damar tsarafa sunadarin da ke amfani da su dan samun abunci me lafiya. Na hudu shan ruwa a a maimakon abubuwan sha masu kara kudi. Ruwa ya na da matukar amfani da jiki kuma ya na kiyaye lafiya tsannan ya na da arha fiye da shan ruwam lemu, ko kayan shan ko kayan sha masu nauyi. A karshe, cin abunci me kyau ba dole bane ya zama me sada da tsare-tsare ne, na musamman da kuma samun abubuwa masu kyau a kasuwa, za'a iya cin abunci me lafiya cikin sauki. Ya kamata a zaba abunci da ga cikin kayayakin da a ka saba amfani da su kuma abubuwan sha da kayayakin ciye-ciye masu sada. Nagode.

Al'amomin zafin ciki zafin ciki ko ciwon jiki wanda ya zama na dogon lokaci a na kiran sa da kronic pain. Wanna na nufin zafi da ya dade fiye da watani uku ko ya shafi wasu, tsatsan jiki na tsawon lokaci wanda baya, wanda baya tafiko ya na dawowa, da ga lokaci zuwa lokaci. Kronic pain na iya zama me wiya ga mutum, ya na shafan lafiyar jikin sa, da kuma jindadin rayuwa. Al'amomin Kronic pain su na banbanta da ga mutum zuwa mutum, amma akwai wasu abubuwa da aka saba gani. Al'amomin zafin da baya tafiya zafin na iya kasancewa me tsanani ko uma me sauki amma mafi yawanci baya tatafi ko yana dawowa lokaci bayan lokaci. Wannan ya na nufin cewa zafin yana cigaba da kasancewa ko da bayan an dauki magani ko akayi masu matakan rage shi. Na biyu, akwai zafi me tsananin lokaci. Lokacin motsi, yawancin lokuta kronic pain na zama me tsanani idan mutum ya motsa ko yayi wani aiki me wahala. Misali idan mutum ya na motsa ko ya na daukar wani nauyi zafin ze iya karuwa. Na uku, raɗaɗan jiki ko ciki wannan na iya bayana a matsayin cin zafi ko nauyi a wasu tsatsan jiki kamar gaɓobi baya ko wasu lokutan raɗaɗan na iya shafar kashi ko jin motsi me wiya. Na hudu ciwon da be tafi da magani ba wasu lokuta kroni pain ya na cigaba da kasancewa ko da mutum ya sha magunguna ya na sa, ya na jin kamar maganin baya taimakawa. Na biyar canja-canjan motsi saboda ciwon da baya, iya tafiya. Mutum ya na iya kokarin kwace wa motsi ko karan rage aiki. Wanda ze iya kara wa zafin wannan ya na iya haifar da raunin tsoƙoƙi ko kunburi a wasu wuraren. A karshe kronic pain ya na ya na da tasiri me kyau kan rayuwar mutum ya na sa mutum ya kasa gudanar da ayukan sa na yau da kullum. Akwai matakai da dama na magani da zasu taimaka wajen rage zafin da kuma inganta jindadin rayuwa. Idan ana jin al'amomin kronic pain, ya na da muhimmanci a tuntunba likita domin samun cikaken bayani da kuma shawarwari game da maganin da za'a kulawa. Nagode.

Ma'ana asibitoci asibitoci wurare ne na musamman da a ka taddadar domin bayar da kulawar lafiya ga jama'a. Yawanci asibitoci su na ba da service na kulawar gagawa da kuma na yau da kullum. Akwai nau'yukan asibitoci da dama da ga manyan asibitoci na gwamnati zuwa na kananan asibitoci na masu zaman kan su wanda su ke bada magani gwaje-gwaje, da sauran ayukan kiwon lafiya nauyukan asibitoci. Na daya, asibitocin gaggawa, emergency. wannan asibitoci su na ba da kulawa ga marasa lafiyada ke cikin gaggawa irin su raunuka da ga hadura ko ciwo me sanani su na da likitoci da kayan aiki na gaggawa da ake bukata wajen cetar rayuka ko rage hadari. Na biyu, asibitoci na lafiya ta kullum. Wadannan su ne asibitoci da ke bayar da magani na yau da kullum ga mutane da ga ko wani matakin lafiya, a na samun likitoci na kowani reshi na lafiya kamar su likitocin jiki, yara, mata da sauran su. Hakan nan, su na da gudanar da guje-guje ba da magunguna ba kuma kula da lafiyar jama'a. Na uku, asibitoci na musamman wadannan asibitoci su na su na mai da hankali kan taimaki taima taimakan nau'yoyin cututuka ko tsatsan jiki, kamar asibitoci na zuciya, hakora, ko na ido a nan ne mutum ze ga likita wanda ya ke kwarare a cikin taimakan lafiya. Asibitoci na noma da lafiya, a wasu kauyuka da wurare masu nisa, ana samun asibitoci da aka kafa domun ba da kulawa ga mutanen da ba samun saukin zuwa manyan asibitoci. Wannan asibitoci su na ba da kulawa a yau da kullum da taimako wajen rigakafi ko magance cututuka masu yaduwa. Mahimmancin asibitoci, asibitoci su na taka mahimmiyar rawa wajen tabbatar da lafiyar al'umma, su na bayar da kulawa ta gaggawa, tantance cututuka da kuma ba da magunguna. Haka kuma su na taimakawa wajen rage yaduwar cututuka da kuma ba da shawarwari ga mutane kan yadda za su kula da lafiyar su ta yau da kullum. A karshe, asibitoci na da mahimmanci wajen taimakawa mutane wajen samu kulawar lafiya da kuma tabbatar da lafiyar alumma. Duk wanda ya samu matsala ta lafiya ya na da damar samun taimako a asibiti. Wanda ze taimaka wajen saurin warkewa da kuma inganta rayuwar sa.

Cuta ta sanyi cuta ta sanyi ko kuma kold a turance wata cuta ce da ke shafar hanyoyin numfashi wanda yawanci ya na jawo mura tare da zazzabi wannan cuta ta na faruwa ne saboda kamuwa da kwayoyin cuta na virus da ke haifar da rashin jindadi a jiki cuta ta sanyi na yaɗuwa sosai kuma ta na daukar lokaci me dan gajeren lokaci ku amma, ta na iya shafar mutum sosai ya na da sauki a kamuwa da ita ta hanyar haduwa da wanda ya ke dauke da cutar ko ta hanyar shan iskar me sanyi al'amomin cuta ta sanyi akwai mura cutar sanyi ta na farawa da mura ko tari me sauki matukar a na cikin ko cikiin wanda ya na sa mutum jin cinkosan hanci da kuma rashin jindadi tari ya na daya da ga cikin manyan al'amomin cuta ta sanyi wanda ze iya kasancewa me karfi ko me sauki kuma ya na farawa bayan watarana watarana. Ko biyu, bayan an fara samun mura, zazabi. wasu lokuta, cuta ta sanyi ta na haifar da zazabi me sauki wanda ba ya daukan lokaci me sawo wanda ya na rage wa mutum karfin jiki. Jin kasala ya na iya sa mutum jin gajiya ko kuma ya na sa mutum rashin karfin motsa jiki ko kuma jin kunburi a jiki ciwon maƙogoro da kafa wasu mutane na jin ciwon maƙogoro ko kuma kirji wanda ke kara jawo rashin jin dadi da ciwon a lokacin da su ke shan iska me sanyi ko kuma su na shan ruwa hanyoyin rigakafi shan ruwa me yawa ya na da mahimmanci a sha ruwa me yawa domin taimakawa wajen samun saukin numfashi da kuma rage mura. Amfani da magunguna na kasuwa akwai magunguna masu saukakawa mura kamar su paracetamol da kuma wanda za su iya taimakawa wajen rage ciwon maƙogoro da kuma zazabi shan masu ɗumi. A guji shan iska me sanyi, ko kuma sanyi sosai a lokacin da aka kamu da cuta sanyi. A karshe, cutar sanyi cuta ce me sauki amma ta na iya jawo damuwa sosai ta wanda ke dauke da ita duk da cewa, ba ta da matsala me sanani, ya na da mahimmanci ce a kiyaye rigakafi da kuma dauka matakan magani da su ka dace. Sabtace hanyaye, da gujaje zama cikin daki da a ka shan sha iska me sanyi da taimakawa ko kuma rage shan ruwan sanyi ya na iya rage cutar. nagode.

Umm Matsalolin ciki na al'ada ayuwar ciki mace ya na iya kasancewa cikin sauki ko kuma ya na haifar da wasu matsaloli na lafiya Ya na da mahimmanci a fahimci matsalolin da kan iya faruwa a lokacin daukar ciki dan a samu damar kulawa da su da wuri. Akwai wasu matsalolin daukar ciki na al'ada da mata masu ciki ke fuskanta, wanda idan ba'a yi kulawa da su ba, su na iya zama haɗari ga lafiyar uwa da jariri. Matsalolin ciki na al'ada na daya akwai jin ciwo da radaɗi wannan na faruwa ne musamman a farkon watanin ciki inda mata su ke jin ƙayatar da ciwon ciki ko ammai wan wanda yawanci ya na faruwa da safe. Wannan matsala ta na rage karfin bayan watani uku zuwa hudu na jiki. Duk da haka a wasu lokuta ze iya ci gaba da da tsawowa. Ciwon jijiya yawanci ya na faruwa ne saboda girman ciki da kuma canjin tsarin jiki na mace mai dauke da ciki. Wannan ciwo ya na iya zama mai raɗaɗi ko kuma na wucen gadi kuma ya na saukaka lokacin da mace ta huta ko ta yi amfani da magungunan rage zafi. Na uku akwai daukar nauyi me yawa shi ne wannan na faruwa ne lokacin da jikin mace baya samur da isheshen a lokacin daukar ciki wanda ke haifar da karuwar kwaro a cikin jinin mace. Wannan na iya haifar da matsaloli kamar haihuwar jariri me nauyi ko cututukar zuciya. Na hudu akwai wannan wata matsala ce da ke faruwa yayin daukar ciki inda hawan jini ke tashi sosai hakan ya na iya zaman haɗari ga uwa da jariri alamomin wannan matsala sun hada da kunburin kafa da fuska ciwon kai da matsala ganin ido. Na biyar akwai ciwon mara ko hyla. wanna na faruwa ne lokacin da patar jikin ɗuwa ko kuwa ta ke faruwa wajen budewar mahaifa wannan ke haifar da zubar jini me yawa a lokacin haihuwa. Na shida akwai zubar jini. Zubar jini ya na faruwa ne cikin farkon watani na daukar jiki, ya na haifar da rasa jariri. Wannan ya na faruwa lokacin da jaririn ba ya cigaba da rayuwa a cikin mahaifa a cikin mahaifa saboda matsaloli na gado ko kuma na lafiya. A karshe matsalolin ciki na al'ada su na iya faruwa ga ko wace na mace me jiki. Amma ya na da matakar mahimmanci a tuntunbe likita idan a ka lura da wani canji ko matsala a cikin ciki. Nan da cewa wadannan matsaloli su na faruwa cikin sauki ya na da mahimmanci a kula da lafiyar uwa da jariri domin tabbatar da lafiyar suyayen daukar ciki.

Goyon bayan al'umma ga lafiyar hankali lafiyar hankali wani mahimman bangare ne na lafiyar dan adam gabadaya idan mutum ya na da lafiya ta jiki amma ba shi da kwanciyar hankali ko rayu, toh ba za ta kasance ciki daidaito ba akwai matsaloli da dama da a ke shafar lafiyar hankali kamar damuwa bakin ciki tsaro da wasu cututuka na kwakwalwa saboda haka, goyon bayan al'umma ya na matukar mahimmanci dan tallafawa mutanen da ke fuskanta irin wannan matsaloli. Mahimmancin goyon bayan al'umma na daya, inganta fahimta da ilimi. Al'umma na da mahimmiyar rawa wajen wayar da kai game da lafiyar hankali akwai bukatar cire tsoro da kunya da ke tattara da magana cututuka kwakwalwa Idan mutane sun fahimta cewa matsalolin kwakwalwa na iya shafar kowa hakan ze rage nuna wariya ga masu fama da su Na biyu, taimako ta hanyar sauraro da tausayi lokacin da mutumke fama da matsala ta hankali ya na bukatar wanda ze saurare shi ba tare da masa hukunci ba. Dan al'umma ne, da kunguyoyi ko mutane masu sauraro da tallafi hakan na taimakawa wajen rage nauyin da mutum ke ji a zuciyar sa. Na uku, samar da kunguyoyin taimako. Al'umma na iya kafa kunguyoyi da su ke tallafa wa mutane ma su Fama da matsalolin lafiyar hankali ta hanyar shirye-shirye fadakarwa tararuka da kuma horo hakan nan a na iya hada kai, da cibiyoyin lafiya domin samar da likitocin kwakwalwa ko masu ba da shawarwar. Na hudu rage wari yadda a ke yi wa masu matsala lafiyar hankali so dayawa a na nuna wariya da kyama ga mutane masu fama da cututuka kwakwalwa wanda hakan na kara musu matsala goyon bayan al'umma ze taimaka wajen rage wannan wariyar tare da karfafa masu gwiwa su nemo taimako. A karshe goyon bayan al'umma na da matukar wurin kula da lafiyar hankali. Idan kowa ya ba da gudumuwa wurin taimakawa da fahimtar da juna al'umma za ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan goyon baya na iya zama me sauki kamar magana mai dadi, sauraro ko taimako kai tsaye amma ya na iya cetar rayuka layifar hankali, kowa na da mahimmanci kuma ya na kuma ya kamata ta dauki wannan alhakin da mahimmanci.

Ilimin jama'i, cikake ilimin jama'i cikake, wani tsari ne na ilimantar da matasa da manya gane da jama'i dangantaka, kiwon lafiya lafiyar jiki da hankali da kuma al'amurar da su ka shafa hayiwa da kariya da ga cututka masu yaɗuwa da hanyar jama'i. Wannan ilimi ya na taimakawa wajen rage jahilci kare lafiyar mutum da kuma yanke shawara me kyau kan dankantakan jama'i muhimmancin ilimin jama'i cikake kara kai da ga cutar zamani SKS, SKI Ya na koyawa mutum hanyoyin kariya da ga kamuwa da ga cututuka kamar su HIV AIDS da sauran cututukar da ke dauke dauka ta hanyar jama'i ilimi kan rayuwa da rigakafi ya na koyar da matasa hanyoyin hana haihuwa da yadda a ke amfani da kayan kariya kamar roba don kauce wa haihuwa da wuri ciki da ba'a shirya ba ilimin lafiyar mahaifa da jiki ilimin jama'i cikake ya na koyar da banbancin jiki yadda jiki ke canzawa a lokacin balaga da mahimmancin sabtar jiki musamman a lokacin al'ada ko bayan juma'i. Karfafa gwiwa da tsanin haƙi ya na taimakawa matasa su koyi yadda za su kare kan su da ga tilastawa ma su jamai. Sun su san lokacin da su ke da ikon cewa a'ah da kuma yadda za su kare matabar kansa a cikin dangantaka ilimi kan dangantakar da ta dace, ilimi ne ke koyawa mutum yadda ze yi mu'amala da mutanen da ya ke kulda da su cikin mutunci da girmamawa da fahimtar dagantakar da ba ta da kyau, ko barazana ga lafiya kalubali, da bukatar taimako a wasu al'umomi a na kallon batun jama'i a matsayin abun kunya ko abun da be kamata a tatauna ba Wannan ya na samun matasa su kasance cikin duhu gama da jama'i. Wannan hakan na janyo ma matsaloli da dama kamar ciki da wuri kamuwa da cututuka dake da haji a karshe ilimin jama'i cikake ne na daya da ga cikin mahimman abubuwan da ya kamata ko wane yaro ko yarinya ta samu ya na taimakawa wajen yanke shawara mai kyau kare kai daga haduwa da kuma rayuwa cikin kwanciyar hankali da mutunci iyaye, mallamai da shuagabanin al'umma su hada kai domin ilimantar da matasa cikin gaskiya da sabta game da wannan